Enhumba eriku amabaati amamyufu Embali enho eriyo ebiyumba ebimenhemenhe kuliku amabati. Einhuma bayiwayo ebikaba, ebikaba byameramu eisubi, eisubi liri mu langi yakilagala.

Endhoki egwiire ku bimuli. Ebimuli mulimu ebiliku langi endheru. Endhoki elimu elangi ya kyenvu, yabaamu elangi endhirugavu. Kumbali ele tikubonhenkelera bulingi aye nga langi ya kiragala.

Ono agemye ekyenandha, ayambaile eki kumampegho ekili mu langi ya bululu, agemye na katabo akaliku langi ya kyenvu.

Obuyumba bubiri buli ghagati mu kibira. Obuyumba buliku amabati agali mulangi endheru, emiti egyetolweire kumbali dhiri mu langi eya kilagala.

Ensudhe etyaime ghansi mu nsiko. Eliyo kyegemye mungalo kyentaidhi. Kumbali ele eliyo ekintu kyentaidhi. Etyaime mu isubi eliriku laangi ya kiragala.

Omukazi alambaile mu mbooli. Emberi eliyo amayuuni, yabayo nh'embooli. Alambaile olugoye lwalimu luliku e laangi ya kyenvu. Ele eliyo nh'akatebe.

Ensolo mba eyemeleire, elingilire saidi ere. Eliku amayiga. Amayiga gegodha kuliku nha ka nhonhi aka gyemeleire ku mugongo.

Abasawo babili. Kyebali kwidhandhaba tikiidhi. Aye nga bayambaile e langi, engoye dhe bambaile dhili mu langi ya bululu. Bagemye nhi torch.

Olusozi lwamelaku emiti, emiti giri mu langi ya kiragala. Ghansi ghaligho eisubi era eliri mu langi ya kiragala. Ere ebire birilaga langi etategerekeka bulungi.

Ekimuli kili ku kati. Ekimuli kili mu laangi endheru, kya baamu laangi ya kyenvu. Ghagati ghaligho e laangi endhirugavu.

Omusaadha ali nhuma ku mmotoka. Emotoka yetise amatooke owundi alambaire ku tundubali. Tundubali eri mulangi emyufu amatooke gali mulangi eya kiragala

Abantu bangyi bali mu maato. Abandhi bemeleire abandhi batyaime. Oghundhi ayambaile olugoye oluli mu laangi ya kyenvu. Oghundhi ali mu laangi... olugoye oluli mu laangi endheru.

Omusaadha atiame ku piki. Epiki eriku omwito mwirugavu. Ayambaire empale eri mulangi ndirugavu. Oghundi ayemereire ali mulugoye ekikumampeewo ekiri mulangi emyufu